Paɣa ni bihi n ʒɛya ŋɔ paɣa maa nyɛla ŋun kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka bia nyɛ ŋun zaŋ o nuu laɣam taba ka yɛ liiga ʒiɛ dikpuna gbuni ka o chɛni ŋɔ ka dikpuna maa sabi sabbu zaɣ piɛlli ka punti maa gba peenti zaɣ sabinli

Daani n bɔŋɔ ka bi zaŋ namda nim yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm ka tana tom do n gilli tana maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛ

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ bi mii nyɛla paɣaba ni dabba paɣaba maa nyɛla niraba ayobu laasabu ka dabba maa nyɛ niraba ata ka zoli bɛ bi myaanga ka ŋarim ʒɛ bi nyaanga ka yili yirina bi luɣuli ni ka bi gbubi gbambili nuɣso ka zahama bɛ di puuni

Salo n laɣam ʒɛya bi mii nyɛla paɣaba anahi niraba ayi ʒirila kpalansi bi zuɣu ni ka yino gbubi kpalaŋa ka niraba ayi gbubi katalɛm ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka mori biɛni ka yino yɛ liiga dozim ka so chinchin bori bori

Duu n boŋo ka paɣa bɛ di puuni ka tabi teebuli ka teebuli maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka fulaawaasi tam dizuɣu ka tangali mii pa dizuɣu ka duu maa dikpuna peenti zaɣ piɛlli ka paɣa maa yɛ liiga vakaɣali ka gbubi kapu bili o nuuni ka so jinjɛm ʒiɛ ka duu maa dikpuna peenti zaɣ piɛlli ka diriti yiliyili dinni

Namda nim n bɔŋɔ bi zaŋla namda nim n yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm n nyɛla zaɣ tankpaɣu zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ vakaɣali ka bi zaŋ tana soŋ baɣali li tani dozim tani piɛlli tani ʒiɛ tanti dozim

Niraba anahi n chɛna ka bi kpabi bihi bi nyaansi ka yino gbubi katawiya o nuuni ka yino gbubi kpalaŋ o nuuni ka niraba ayi ʒi kpalaŋa ka yino ʒi baskɛti ka tia ʒɛ o nyaanga ka mori doya

Salo n laɣam n ʒɛya ŋɔ ka bi yɛ liiga ŋmahi ka yino yɛ liiga dozim ka yino yɛ zaɣ piɛlli ka yino yɛ zaɣ vakaɣali ka ŋarim ʒɛ n baɣaba ka zoli ʒɛ bi nyaanga

Duu n boŋo ka paɣa ʒɛya ka yɛ liiga vakaɣali ka gbaagi o zabiri n lo ka gbubi kapu bili o nuuni ka tabi teebuli ka fulaawaasi tam teebuli maa zuɣu ka foon paya ka duu maa dikpuna peenti zaɣ piɛla ka diriti yili zuɣusaa

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila yili dikpuna gbuni o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ tam teebuli maa zuɣu ka o gbubi chɛrigi o nuuni ka kurifooti ʒɛ n baɣa o luɣuli ka duɣu tam dizuɣu ka kuriga bɛ teebuli maa loŋni

Salo n laɣam ʒɛya paɣaba anu n nyɛba dabba ata nimaani ka paɣa yino nyɛ ŋun yɛ liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ dozim ka yino yɛ zaɣ piɛlli ka yino mii yɛ zaɣ ʒiɛ ka doo nyɛ ŋun pili zipiligu ka so jinjɛm piɛlli

Salo n laɣam ʒɛya bi ʒɛla boɣali ni ka so kuriya ka gbuni soobuli n toori chipis ka niraba ata ʒɛ mashin maa gbuni ka yino yɛ neen sabinli zaɣ ŋmaa ka yino yɛ neen vakaɣali ka di booi zaɣ dozim ka so kuriya ka yɛ neen piɛlli ka tihi nyɛ din giliba nimaani

Daani n bɔŋɔ ka bi zaŋ namda nim yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ tankpaɣu biɛni ka bi zaŋ tana soŋ baɣali li ka tani din nyɛ zaɣ dozim zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ paɣaba mini dabba n nyɛba paɣaba maa nyɛla kamani dibaapoin laasabu ka dabba maa nyɛ dibaata ka paɣa yino nyɛ ŋun yɛ liiga dozim ka gbubi gbambili nuɣso o nuuni ka bi zaŋ gbambili nuɣso ni ata ni zaɣ vakaɣali zali bi tooni ka ŋarim ʒɛ bi luɣuli

Sarati n niŋ palli zuɣu ŋo ka paɣa nyɛ ŋun gbubi ŋun nyɛ sarati ŋo ʒiya ka yaagi o noli n kuhura ka so yɛ liiga ʒiɛ ka di niŋ zaɣ sabinli sabinli ka o gbubi foon n ŋmaaro ka moto lu n do o tooni ka bihi ayi ʒɛya ka kpabi baaji ka yɛ liiga dozima

Sarati n niŋ ŋo ka paɣa nyɛ ŋun gbubi bia ʒiya ka yaagi o noli n kuhura ka yino nyɛ ŋun kuriya ka yɛ liiga dozim ka yino ʒɛ zuɣusaa ka gbubi foon n ŋmaaro ka moto do o tooni ka chɛchɛ do o luɣuli ni ka bihi ayi ʒɛya ka gbubi baaji ka yɛ liiga dizim ka laati pool nim ʒɛya ka tihi yirina dinni

Dikili jina gbuni n boŋo ka paɣa ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒʋ o tooni ka kuriga bɛ teebuli maa loŋni ka parantɛ tam teebuli maa zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu ka o gbubo chɛriga o nuuni

Salo n laɣam ʒɛya bi ʒɛla boɣali ni ka pili zipila zipili sabila ka shab pili zaɣ ʒiɛhi ka yino yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka yino ʒɛ duli sa ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ka kuɣu vakaɣali nyɛ din ʒɛ bi zuɣusaa ka tihi sa n giliba

Salo n laɣam ʒɛya ŋo bi biɛla boɣali ni ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o nyaanga ka paapu nim ku teei teei gili boɣali maa puuni ka so ʒɛya ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so ʒɛya ka gbubi pai

Namda nimn bɔŋɔ ka bi zaŋli yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ tankpaɣu biɛni ka bi zaŋ tana soŋ baɣali li ka di nyɛ zaɣ dozim zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ ka bi to tanti dozim dinni

Salo n laɣam ʒɛya ŋo tia n nyɛ din ʒɛ bi nyaangi ŋo mori n ko n giliba ŋo ka yino kuriya ka gbubi soobuli n toora ka so ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka so mii yɛ liiga dozim

Salo n laɣam ʒɛya ŋo bi ʒɛla boɣali ni ka paapu bɛ di puuni ka bi yɛ neen sabila ka shab yɛ neen ʒiɛhi ka so yɛ neen nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so tam kpaŋ sa ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o luɣuli ka tihi nyɛ din gilo

Paɣaba anahi n ʒɛya ka bi kpabi Bihi bi nyaansi ka yino yɛ liiga nuɣso ka yino yɛ zaɣ vakaɣali ka yino yɛ zaɣ dozim ka niraba ayi ʒi kpalaŋa ka yino gbubi baskɛti ka tihi ʒɛya

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ bi nyɛla paɣaba anahi ka niraba ayi ʒi kpalansi bi zuɣu ni ka niraba ata kpabi bihi bi nyaanga ka yino gbubi kpalaŋa ka niraba ayi gbubi katawiya bi nuhuni ka tihi nyɛ din sa n giliba ka mori ko n giliba dinni

Paɣa ni bihi n laɣam ʒɛya ŋɔ bihi maa nyɛla bihi ayɔbu laasabu ka i kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka dibooi zaɣ sabila ka bia yino yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm ka bi piri namda

Sarati n niŋ ŋo ka moto do tiŋa ka chɛchɛ gba doya ka paɣa ʒiya ka gbubi bia o nuuni ka yaagi o noli n kuhura ka yino kuri o tooni ka yɛ liiga dozim ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga dozim ka di niŋ zaɣ sabila sabila ka shikuru bihi ayi ʒɛ o luɣuli ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji sabila sabila

Sarati n niŋ ŋo dabba ayi ni paɣaba anahi ka bi ʒɛ palli zuɣu paɣa yino nyɛla ŋun gbubi bia ʒi palli maa zuɣu ka yaagi o noli kuhura ka bihi ayi nyɛ bin yɛ liiga dozima ka nyaɣa baaji n ʒɛya ka do yino nyɛ ŋun ʒɛ zuɣusaa ka moto do o tooni ka o yɛ liiga ʒiɛ ka di booi zaɣ sabila sabila

Duu puuni n boŋo ka teebuli tabi dikpuni ka fulaawaasi tam teebuli maa zuɣu ka tangali mii pa di zuɣu ka di dikpuna peenti zaɣ piɛla ka paɣa ʒɛya ka yɛ liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ ka teebuli ʒɛya

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ bi nyɛla niraba anahi ka bi kpabi bihi bi nyaansi ka so so chinchin ʒiɛ ka gbubi kpalaŋ o nuuni ka niraba ayi ʒiri kpalaŋ bi zuɣu ni ka tia ʒɛ o nyaanga ka mori ʒɛ o nyaanga

Salo n laɣam ʒɛya paɣaba mini dabba ka shab yɛ neen piɛla ka so yɛ neen ʒiɛ ka so yɛ neen dozim ka zoya yirina di nyaanga ka bi zaŋ gbambihi nuɣso nim n zali bi tooni ka ŋarima bɛ bi nyaanga

Paɣa n ʒiya ka gbubi chɛrigi o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga bɛ di loŋni ka parantɛ pa teebuli maa zuɣu ka suu paya ka ŋmani zaɣ piɛlli ka di gba tam teebuli maa zuɣu kurifooti baɣa o ka duɣu tam dizuɣu

Daani n bɔŋɔ ka bi zaŋ namda nim yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ tankpaɣu biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka bi zaŋ tana soŋ baɣali li ka di nyɛ tani dozim zaɣ ʒiɛ ni zaɣ vakaɣali

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ bi ʒɛla kuligi noli ka ŋarim ʒɛ n baɣaba nimaani ka soli bɛ di nyaanga ka yino gbubi gbambili nuɣso ka zahama bɛ dinni ka bi zaŋ gbambihi ayi zali tiŋa ka gbambili vakaɣali bɛ dinni ni zaɣ sabinli ka bi yɛ liiga boɣa ŋmahi ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ zaɣ dozim ni zaɣ sabinli

Paɣa n ʒɛya o ʒila kuɣu zuɣu ka gbubi chɛrigi o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga ʒɛ teebuli maa loŋni ka ŋmani tam teebuli maa zuɣu ka kurifooti baɣa o ka duɣu tam dizuɣu ka kuriga tam di luɣuli ni

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ ka di nyɛla paɣaba mini dabba n nyɛba paɣaba ayɔbu laasabu n nyɛba ka dabba nyɛ dibata dinni zoli n bɛ bi nyaangi ŋɔ ka bi gbubi gbambili nuɣso bi nuuni ka zaŋ shɛŋa zali bi tooni ka ŋarima nyɛ din ʒɛ

Namda nim n bɔŋɔ ka bi zaŋli yili yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm di nyɛla zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ tankpaɣu zaɣ vakaɣali zaɣ dozim ka bi zaŋ tana nima n soŋ baɣali li tana maa shɛŋa nyɛla zaɣ puɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ ŋmari ŋmari

Paɣa n ʒiya ŋo ka gbubi chɛrigi o nuuni teebuli n ʒɛya ŋo ka kuriga bɛ di loŋni kurifooti n ʒɛ o luɣuli ni ŋo ka duɣu tamya dikpuli jina n ʒɛya ŋo

Salo n laɣam chɛna paɣaba anahi ka bi kpabi bihi bi nyaansi ka ʒi kpalansi ka so gbubi kpalaŋ o nuuni ka so ʒi baskɛt ka baskɛt maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka tihi nyɛ din gari o nyaanga ka mori nyɛ din biɛni

Yili ni n boŋo ka paɣa bɛ duu puuni ka yɛ liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ o tabila teebuli gbuni teebuli maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka fulaawaasi tam di zuɣu ka foon tam di zuɣu dikpuna n boŋo dikpuna maa peentila peenta piɛlli ka diriti yiliya diriti maa nyɛla zaɣ piɛla

Salo n laɣam ʒɛya bi biɛla boɣali ni ka bi zaŋ maʒina n zali bi nyaanga ka yino kuriya ka gbubi soobuli ka piri kanvaasi ka yino ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli zaɣ ŋmaa ka yino ʒɛ kpaŋ sa ka yɛ liiga dozim ka tihi nyɛ din giliba ni mori

Daani n bɔŋɔ ka bi yili namda nima namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ tankpaɣu biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka bi zaŋ tana soŋ nimaani tani dozim tani ʒiɛ tani piɛlli

Daani n bɔŋɔ ka bi zaŋ namda nim yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm namda nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ tankpaɣu zaɣ bɔribɔri ka bi zaŋ niɛma n soŋ n baɣali li li zaɣ piɛlli zaɣ dozim ni zaɣ ʒiɛ

Salo n laɣam ʒɛya bi ʒɛla kuligi noli paɣaba maa nyɛla bibayobu ka dabba nyɛ bibata ka paɣa yino gbubi gbambili nuɣso ka yɛ liiga vakaɣali ka paɣa yino zaŋ gbambili nuɣso zali ka yɛ liiga piɛlli

Sarati n niŋ ŋo paɣaba ata ni dabba ayi ka paɣa yino nyɛ ŋun gbubi bia ʒi palli maa zuɣu ka chɛchɛ do n baɣa o luɣuli ni ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka di niŋ zaɣ sabila sabila ka moto do o tooni ka o gbubi foon n ŋmaara

Paɣa n ʒɛya o mini bihi bihi maa nyɛla bihi ayobu laasabu o kpala ninkpara zaɣ sabila n nyɛli ka o yɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣ sabila o ʒɛla yili dikpuna gbuni ka yili maa dikpuna maa peenti zaɣ piɛla ka bi zaŋ peenta sabinli n sabi sabi dizuɣu ka di dundoli peenti peenta sabinli

Salo n laɣam ʒɛya bi ʒɛla boɣali ni ka bi yɛ neen sabila ka pili zipili sabila ka so yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so ʒi kpaŋ sa ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o luɣuli ni ka tihi nyɛ din gilo dimaani

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka gbubi chɛrigi o nuuni ka teebuli bɛ o tooni ka kuriga bɛ teebuli maa loŋni ka kurifooti baɣa ka duɣu tam dizuɣu

Salo n laɣam ʒɛya ŋo ka yino kuriya ka gbubi soobuli ka so ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga sabinli ka so kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga vakaɣali ka di booi zaɣ dozim ka so mii yɛ zaɣ dozim ka gbubi siliba o nuuni ka suhi nyɛ din giliba nimaani

Paɣa n ʒiya ka gbubi chɛrigi o nuuni ka parantɛ pa teebuli zuɣu ka suu pa dizuɣu ka o zaŋ gbambili tam ka kuriga bɛ teebuli maa loŋni ka kurifooti ʒɛ n baɣa o ka duɣu tam dizuɣu

Salo n laɣam ʒɛya boɣali ni ŋo shab yɛla liiga sabila ka shab yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm piɛla ka bi pili zipili sabila ka so ʒɛ kpaŋ sa ka yɛ liiga piɛli ka nyaɣa baaji sabinli ka kuɣu vakaɣa ʒɛ duli sa ka tihi nyɛ din giliba

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ paɣaba mini dabba paɣaba maa nyɛla paɣaba ayobu laasabu ka dabba maa nyɛ dabba ata ka zaɣ yino yɛ liiga dozim ka gbubi gbambili nuɣso o nuuni ka bi zaŋ gbambihi nuɣso n zali ni zaɣ vakaɣali ka zoli yirina bi nyaanga

Paɣaba anahi n ʒɛya ŋɔ ka bi kpabi bihi bi nyaansi niraba ayi ʒi kpalansi bi zuɣu ni ka yino gbubi kpalaŋa ka yino ʒi baskɛti vakaɣali ka tia ʒɛ o nyaanga ka mori biɛni

Paɣa n ʒɛya o ʒɛla duu puuni ka yɛ liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ ka tabi teebuli teebuli maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka fulaawaasi tamya ka foon pa dizuɣu ka duu maa dikpuna ka di peenti zaɣ piɛlli

Salo n laɣam ʒɛya ŋo yino kurimi ka gbubi soobuli n toora ka yino kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka so yɛ liiga dozim ka gbuni silba o nuuni ka tihi nyɛ din piɛ n giliba nimaani

Yili ni n ʒɛya ŋo ka paɣa ʒi kuɣu zuɣu dinni ka zaŋ teebuli zali o tooni ka kuriga bɛ teebuli maa loŋni ka o zaŋ parantɛ tam teebuli ŋo zuɣu ka ŋmani ka di tam teebuli ŋo zuɣu ka suu paya ka o gbubi chɛrigi o nuuni ka kurifooti ʒɛ n baɣa o ka duɣu tam dizuɣu

Salo n laɣam ʒɛya ŋo ka so kuriya ka gbubi soobuli ka bi zaŋ maʒina ka di ʒɛ o nyaanga ka niraba ata ʒɛ digbuni ka yino yɛ liiga sabinli zaɣ ŋmahi ka yino yɛ liiga vakaɣali ka di booi zaɣ dozim ka yino mii yɛ zaɣ piɛlli ka tihi nyɛ din gilo

Salo n laɣam ʒɛ boɣali ni ŋo ka bi zaŋ maʒina zali bi sunsuuni ni naka yino yɛ liiga sabinli zaɣ ŋmaa ka yino kuriya ka gbubi soobuli ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka so bɛ nyaangi maa sa ka yɛ liiga dozim

Salo n ʒɛya bi ʒɛla boɣali ni ka yino tam kpaŋ ha ka yɛ liiga piɛlli ka so ʒɛya ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka pili zipili sabinli ni zipili nuɣso ni zaɣ ʒiɛ ka tihi giliba

Salo n laɣam ʒɛya ka yino gbubi heed pai o nuuni ka yino yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka yino tam kpaŋ ha ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka nyaɣa baaji ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o nyaanga ka tihi gili nimaani

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n nyɛba paɣaba maa nyɛla bihi ayobu laasabu ka dabba maa nyɛ bibaata ka paɣa yino yɛ liiga dozim zaŋ ŋmaa ka gbubi gbambili nuɣso o nuuni ka yino yɛ liiga piɛlli ka so chinchini ka zaŋ gbambili nuɣso dibaata ni zaɣ vakaɣali zali o tooni ka zoya yirina bi nyaanga

Yili dikpuni gbuni n boŋo ka paɣa ʒiya ka gbubi chɛrigi o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ tam dizuɣu ka suu paya ka duɣu baɣa o luɣuli ka kurifooti tam dizuɣu

Salo n laɣam ʒɛya ka so kuriya ka gbubi soobuli ka kpalaŋ ʒɛ o nyaanga ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka so ʒɛ kpaŋ sa ka yɛ liiga dozim ka tihi nyɛ din gilo ka kom bɛ boɣali maa puuni

Daani n bɔŋɔ ka bi zaŋ namda nim yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ piɛlli nyɛla din biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ tankpaɣu biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka bi zaŋ tana nim soŋ baɣali li zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka bi zaŋ katawiya toli ka di nyɛ zaɣ dozim

Duu n boŋo ka Paɣa ʒɛ di puuni ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ teebuli gbuni n boŋo teebuli maa nyɛla zaɣ vakaɣili ka fulaawaasi tam di zuɣu ka foon pa di zuɣu ka dikpuna maa nyɛ zaɣ piɛlli

Salo m laɣam ʒɛya ŋo bi ʒɛla boɣali ni ka zaŋ paip nim niŋniŋ ka bi shab yɛ neen sabila ka bi shab yɛ neen piɛla ka yino yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so tam kpaŋ ha ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣu vakaɣali bɛ bi nyaanga ka tihi nyɛ din giliba